Waste, dirty na something wey no good at all, and we no suppose dey allow make our place wey we dey stay or wey we dey live make e dey dirty, but de way pipu dey throwey dirty e no good. You go see sey if you go market, if you enter where our children dey dirty dey everywhere. Dis dirty e dey make make pipu dey sick dey sick and all dis sick e sick e, e dey cause different sick e sick e like malaria, e dey cause sick e sick e like typhoid, e dey cause sick e sick e like infection. Water wey we dey drink some pipu self dem dey throwey dirty inside water, some pipu dem dey throwey dirty for road, when dirty come dey everywhere, where we dey stay go come begin dey smell. E go come be sey person, if e dey pass for road you go need close your nose if not. The smell go just dey enter your nose and dat one self e fit destroy person body. So wetin we fit do wetin government pipu fit do make dem help us, if na to dey put um thrash bin wetin dem dey call thrash can for road so that pipu go dey park their dirty dey put inside make dem dey do am. If na to dey carry moto like for lagos e get wetin dem dey call lawma, dis lawma pipu dem dey carry their motor dey waka up and down dey help park their dirty dem go come carry am go one place wey dem dey call incinerator come pour am inside there come burn am dis one dey help to reduce the dirty wey we get. E get some of our things self like all dis nylon and all dis um bottle we we take drink water. E get wetin dem dey call recycle, we go carry am go, the company wey use am do wetin we use before, dem go use am again take turn into new one. Den e get wetin we dey call reuse get some things wey be sey we fit still use am again, instead of to just throwey am. We go keep am so dat next time those things we go fit still use am. So make we dey try anything wey we dey do, make we make sure sey dirty we no throwey am anyhow make our environment.

My pipu, wetin be tribal mark? Tribal mark na something wey de dey use blade or sharp thing draw for pesin face or body. E dey common for many tribes for 9ja like Yoruba, Nupe, Igbo and for some pipu wey dey north. Olden days, de dey do am to show which tribe or village pesin come from. If de see pesin with two straight lines wey dey for im e cheek, de fit sabi sey na from so so place im come. Why de dey do am? De get many many reasons wey dem dey give. Some say na culture, some say na their tradition, some say na to protect dem, some dey even do am make their pikin no go lost. If pikin waka comot and de see tribal mark, de go know where the the pikin carry am go and where e dey carry am from come. Some do am to just show sey dem belong to royal family or dem belong to warrior group. How dis thing take dey affect pipu today? Omo, make we no lie. Dis tribal mark matter dey affect pipu well well today oh. Number one, e get wetin de dey call discrimination. Some pipu go see pesin with tribal mark, con begin dey laugh or dey talk to am anyhow. De go call am bushman or local man. Dis one fit make the pesin, make e dey feel bad. Job wahala, for big big job were require pesin make you package yourself, make you look well. Some pipu wey get mark for face, dey feel sey e dey make dem no go fit get work. Some company self go prefer pesin wey im face smooth. um For your health too and for your safety. For the olden days, de no dey use clean blade oh or even reason na sey pesin fit get infection. Many pipu chop titanus or even get K-leg becos of mark. The thing too get risk. Den um the thing self, e fit make pesin loose wetin de dey call culture. As plenty pipu no want give their pikin tribal mark again. The culture don dey fade small small. Some elderly pipu self dey provoke, dey vex sey dis um Gen Z generation now, they no dey reason how those olden days things be. But some pipu still carry their tribal mark dey tanda, dey carry shoulder up. De talk sey na who dem be, be dat. De sey de no go fit shame for am. Tribal mark na part of our tori. E get how e dey make pesin fine and e get how e dey give wahala. As the world dey change, we fit still dey reason wetin our forefather self dey do wey we no dey do again. Whether you get mark or you no get, you still be correct pesin.

Dis pikcho na pikcho of Edo women for beta cultural attire, correct cultural swaga. omo Make I tell una about Edo women dresin, da one na culture wey no dey kari las at all. If you don eva see Edo woman for tradishonal wear, e go shock you, her clas full ground. Di first tin wey go catch your eye na da red coral bead wey dem dey wear. Dem dey call am Izie. You go see am for dia neck, for ear, for hand, dem go even dey tie am for waist even for hair. E go just dey shine, e go tell you sey na queen dey waka so. Den, head tie na anoda gen-gen, den dey rock dat Okuku, na hair style wey dem dey use tread and bead build, e go come be like crown. At times ehn, dem go pak di hair high like sey dem wan touch heven, that hairstyle no be beans oh E dey take time we-we, e dye tey we-we before de dey take do di hair. Now make we come luk di cloth mata, Edo women dey wear wrapper wey dem dey call ikpili or george, na thick wrapper wey e dey shine and e dey veri strong, dem go tie am double make bele and nyash come stand gidigba, di top fit be lace, velvet or e fit even be native cloth. Di whole combo dey loud, you go just no sey culture get level. Wen Edo pipu wan marry, na dia Edo women dey show wetin dey call dia fashon, you go tink sey na real queen dey mari Igwe. um Everi tin go just dey on point, bead go full skata, wrapper go fine die, makeup go clean, everi bodi go just dey shakara eni how, no be eni how dresin dat day na mean say the women weydey dia Dem go dey rep dia papa, some go dey rep dia mama, dia pipu. No be sey di dresin go just fine for eye, e get meanin. Di bead go show sey dem be royal pikin, di clot dey always show sey dem respect di culture wey dem get, di way dem dey kari dia sef go show sey dem no dia tradition, e get girls wey dey waka dey forget all dis style, nowadays girls no dey too sabi all dis style. De go just dey folo oyibo-oyibo dresin dey wear legis up and down forget sey culture dey o.edo women dia own na corect combo, e kari am with igberaga. Weda na Benin city, abroad o, once Edo woman wear dat in cloth, everi bodi go dey turn head. So my pipu, make we no forget our root o, Edo culture na gold, and Edo women dres na one of di finest dres wey Africa get, if you see am, you go hail, if you wear am you go feel like queen and na heritage wey no dey fade.